zamaatu n zayaŋɔ ka gbubi tanpiɛlla ni tansabili so gbubi so ni tansabinli zamaatu maa shɛbiyɛ neen sabila ka nyaɣi shɛbi neenziɛhi ka ga waachinima ka kpa ninkpra

Zamaatu n zaya ka bukunima pa teebuli zuɣu ka sheba gbibi bukunima maa n zaya ka sheba mee gbibi fooni nima ka so ye liiga buluu ka kpa ninkpara ka gbibi bolli ka zaŋdi bolli maa n tiri so ka gbaagi o nua.

Jiŋlini ka bɛ zaya ŋɔ m puhiri jiŋli ka sheba ye liiga dozima ka sheba ye liiga sabila ka binyahari zanza bɛ luɣani ka do'so za bɛ luɣulini ka ye liiga sabinli ka o zabiri nyɛ zaɣa sabinli.

Za maatu n bɛni shɛbi yɛ nveen sabyila shɛbi neen zɛhi shɛ pili zipiliti ka kpa ninkpati ka niŋ noosimasi nima ka gbubi taabo nima ka sabi sabi binyɛhari ka so ba chɛchɛ ka ye liiga zee ka niŋ noosomasi buluu

kom n doya ŋɔ ka koɣ' do n baɣ' kom maa biriji. gba zaa bɛni ka mori bɛni ka tihi gba bɛni tihi maa kpapkpa tihi bɛni ka kpahi pata zali ka yili gba zaa bɛni. pahi yili maa ka be piɛntili zaɣ' piɛlli

A shitini ka barinim dondoya ka shɛbi niriba ayi zimi ka bankpalim doya ka dota zaya ka paɣi so yɛ liiga sabinli ka di booi zaɣi ʒee ka so mi yɛ liiga zee ka bomi bomi zaɣ' piɛlla

Zamaatu ka bɛ za alepile gbuni ka niŋ noosi maakinima ka shɛba gbubi roba baajinima ka shɛba nyaɣi baaji ka shɛba mi gbubi jaangbɛhi ka poliŋgi zaya ka pili zipili sabinli ka niŋ noosi maaki sabinli ka ga baliti sabinli.

Kom ni ka bi bɛ n kani na ŋɔ ka so gbubi gaɣi yɛlo ka so mukuru ka lan gbubi kurifootu pahi ka so mi gbubi matirɛsi ka so gbubi gaɣili ni kuriga nima ka shɛba bɛ bi yɛanga n kani na ka tihi za n za bi yɛanga ni bi luɣa ni ka yiya gba bɛni pahi di zuɣu.

Goota m boŋɔ ka kom be dinni ka saɣari ka di be kom maani la bia gba goota maa gbini ka zaŋ o nuu n tabi o gbeɣu ka ye liiga ʒee ka so jinjiɛm sabinli ka piri namda buluu ka so chena ka so mee kanna ŋun kanna maa o yela liiga zaɣa dozim.

Doo n dabya ŋɔ ka so jinjam buluu ka piri namda sabinli ka gbubi mashini o dabiya maa mi ka gbubi mashini paɣa n zaya ŋɔ ka kilipi o zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjam buluu namda birawu ka niriba za za n baɣi o.

Suɣuli n zaya ŋɔ ka niriba be dipuuni gbansabila ni gbampiɛlli zaɣa gaŋa ka gbampiɛlli maa luɣuli ni gbansabili zaya ka teebuli za bɛ tooni ka pipa piɛla pa dizuɣu ka gaɣali tamya ka kuɣu maa zuɣu gba ka binyahari laha tamtam dizuɣu.

Duu nzaya ŋɔ ka kuɣusi di puuni ka baaji nim tam di zuɣu ka niriba gba zaa zi kuɣusi maa zuɣu ka paɣa so zɛ di zuɣu ka yiɛ liiga ka liiga maa di yɛn mŋani braɔw ka tabi o zuɣu ziya ka zaŋ nu gbaŋ mi n gbubi o foon ka zaŋ foon maa mi n pa o baaji zuɣu.

Vootibu shee ka Zamaatu beni ka shɛba ʒinʒi kuɣusi zuɣu ka ye liiga buluu buluu ka do so ye liiga buluu ka pili zipili piɛlli ka paɣa sa za o luɣili ni ka ye liiga pinki ka bɔbi bɔbiga ka so jinjam.